Salo laɣim ziya maa Paɣaba n ziya ka pɔbi yee pɔbirisi ka nɛsi chibiri o shɛriga o bɔɣu zuɣu nɛsi maa yela liiga zaɣi vakahali.